Ay jigeen yu toog di xolli soble mungi ambeenn xale bu góor bu taxaw seen wet. Sol simis bu ble jiital bo bu doo mitaal ci seen kanana. Mungi ambenn xale bu góor bu ndaw bu ci taxaw. Mungi am tambeen xaj bu ne seen boor.

Mbooloo bi nak ñum ñepp ñu góor leen yi ngi woor bennu auto bu domitaal. Ci auto bi nak am bénn waa bi sol xaftaan bu génne. Ci bopp auto bi ngi am ni sol lu ñuul ñu topp ci wetu auto bi. Ci kaw ngam tam yennu taxi yu nee gaare seen gannaam.

ay xala yu góor yu taxaw rangalo opp doole ci xaleyu góor i nu ngi soon bubbu yu xongo am lu weex mbaxna yu xonxu am lu weex sol tube yu ñuul ak seeni dall boot seen yi baag yu xongo.

Kaw yoon buñ sotti goddoroon, ci kaw yoon bi nak ngi am auto yi si daw, ni am auto yuñ pintiir , pintiir bu nete am lu giriin ngi am benn auto bu mag buñ pentiir pintiir bu bulo, ci ganaaw auto yi nak ni am yenn garab yi ci sax.

Keyti taskati xibaar biñuy wowee de standard ci keyt ginak ngi am nataali ku góor ku sol xaftaan bu bula sol mbaxna takk ay lu net ci keyt ginak ñu ci bind ko alesson dañ tas yakaari ñu gambia keyt ginak ngi am bind-bindi yi xonx ak yu weex.

Haley bu jigeen bu sol garambubu mbasin bu green, tahaw firi ay lohom. Haley bu jigeen bi nak mungi takk lamam, tekk gèrèfas ci boppam, takk chennam.

Xale bu goor bu sol xaftan mbasee bu weex. Xaftaan bi nak dënd bi mungi am lu ñuul ak poos bi defa rastas ci bopp bi. Xali bu góor bi nak mu ngi ambeen morso bum takk ci boppam, ci wetam mungi ambeen xali bu jigeen bu sol lu weex bu took def mo soor bu weex am lu xonxu.

Niik buñ pintiir bu weex takk ci ay rideo yu giriine am lu weex nu teg ci téle mu am ay tuugu yu mëg yu nete amni chocola nu teg ci digg bi taabul taabliver mu am tamit moket ci diggi bi.

Netti xala yi jigéen yu nduróole luñ sol, ningi sol ci pi girin ak si mi ci girin am lu weex, gñaar ni ci ñoom ningi sol ay kawaas yi weex kenn ko ci diggu ki moom solu benn kawaas.

Ay xalé yu toog ci tuogu, sëgg ci taabal di bind, ñetti xaley nak ay góorleen kenn ki mooy ko jigéen, xaley nak ñi ngi tàlal binn kayit ci kow taabal bi, di ci bind.

Ay góor yu taxaw ak kenna ku jigéen daana ka ñyum ñyéppa ngi sol mbaxana na ci seen bopp bam dés kenn mingi teg mbaxna yu bulo ci seen bopp sol garambu bo yi bula.

Jigeen bu def mbaxna bu nete , soll yeree bu orange am lu weex, teg ci mbubu bu giriin sool ay golof yi girin .Jigéen gi nak mungi taxaw ci wetu mbalit, mbalit bi nak ñu ko teg ci weti maraaje buñ pintiir , pintiir bu xonxo.

Xale bu jegéen bu soo rop bu mbasée bu greene, ñu perle dend bi. Xale bu jegeen bi nakk mëngay teggrefaasam bu chokkola, takk jaaroom yu wéex takk tambit ay lamam.

Haley bu jigeen bu sol robu, robu bi sokola. Robu bi nak mungi am ay taff. Haley bu jigeen bi mungi tekk mèss ci boppam, mungi takk lam, johè wèt.

Keyti taskati xibaar buñuy woowee de standat keyt gi nag mungi am benn nataali ku góor ñu tàllala ko ñu koro keyt gi nag ñu ci bind nguur gi nangu nañ ne ñu ngi am jafe-jafe ci lu demee ci lu mel ni xaalis wur ndp keyt gi nag mungi am bind bind yu xonk ak yu weex.

Keyit yi taskati xibaar buñuy wowee de standard, keyt ginak ñum ci taf nataali ku góor , ku sol kos bu ñuul, si mis bulo, takk ay lunet , keyt gina num ci bind sem lex feyne , te tijji waat nañ, keyit ginak bu ngi am bind bind yu xonxo ak yu weex.

Keytitas kati xibaar buñuy wowee de standard keyit gi nak mu ngi am añaari nataali ku góor ñoom ñaari ñu ngi sol xaftaan takk senni lu nett kenn ki mu ngi def mbaxna ci boppam ci keyit gi nag ñun ci bind nguur gi ñoom bañ nañ ne ñu ngi daf benn waxtaan ci lu jem ci yaaye jamme teluwaatam ci réew mi keyit gi nak mungi am bind bind yu xonku ak yu weexe.

Daal charah hu jigéen yu green, daal yi nak mungi am lu ñuul, am lu nètè. Benn daal lu bi nung ko tekk, benen bi nung ko wër.

Keyit ti taskati xibaar buñuy woweete standard keyit gi nak ngi am nataali ku góor ku sol xaftaan sol mbax na takul lu net keyit gi nak ñung ci bind aprc ñoom bañ neñ ne def na benn nanguto ño mag baro xur bañ luulu nga xamne mooy luwariumu es buñ waroona jàllale keyit gi nak amna bindi bindi yu xonko yu weex.

Ab pompe buñ tabaxal fenn si bu gatt worale ko ci betu. Pompe bi nat mu ngi am ay nit ñu jey taxaw ay goor ak jigéen, bungi am tam ku taxaw ci biti pompe bi ko solu xaftaan tiir ndéggam.

Kaasi vehrre bu deff ndoh bu ohranse, kaasi vehrre bii nak njung kor tek cii khanhu bu chocolat, chi wehtu kaass gui nak mungy am aiiy carrot yungh chi tek.

Yoon buñ sokti goldoron, ci pégg yoon bi mungi am ay nit ñu ciy dox, boot seeni sakk, ci seen kanam mu ngi am bennu autobu ci taxaw bu ñuul, ci wetu nit ñu ñumu ngi am yenn bitikk, yuñ ci tabax.

Xale bu jigeen bu sow rob bu weer rob bi nag mu ngay am ay per mu teg kaala gaas ci boppam kaala bi nag mi ngay wata tupa ci suuf xalé bu jigéen bi nag mu ngi takk cheen ab jaaro.